Enkoko eli ghano bagizinze mu lulagala, era bagita ku kaveera aka langi eya kyenvu. Elina olusongero lunhenhe inho olulaga nga enkoko enho mpanga.

Omusaadha asaze omuti gugwire ghansi aligutolamu olubagho, agemye olughuzi ali kukuba akasitaze nhi mashini ye eriku akalangi akamyufu agisiire ghambali ali kuba akasitaze.